Egi nibagyeta empunu yomukishaka ery'omukishaka nerya enyuma yayo hariyo ebinyaatsi.

Emotoka eyemereire aharubaju rw'orugudo egari eruho ebitokye haruho abantu aharubaju enyuma hariyo orutokye .

Nindeeba roore, reero egi erimu ebitookye bingyi, enyima yaayo erimu ebitookye harimu omushaija, harimu entundubare, erimu neetambura aharuguuto, omu rubaju rw'oruguuto nindeebamu emiti

Ezi n'enyamaishwa ezikutuura omwirindiro ry'enyamaishwa enyamaishwa ezo nibazeta enjojo n'enjojo n'enjojo ina harumu n'obwaana bubiri zirimu nizirya omubinyantsi n'enyuma yazo hariyo emiti.

Egi n'enjojo erimu nenywa nenywesa omunwa gwayo, omunwa ogwe nibagweta omwino gw'enjojo, erimu n'enywera omu maizi hariho na n'ezindi enjojo aharubaju rwayo.

Nindeeba oruguuto haza oruguuto oru ruri omukoona omu rubaju rwamwo harimu amaju, emiti, ebinyaatsi harimu akashoozi kakye

Ezi n'enyaanya kandi harimu ezihire n'ezitahire, hariho eziri omu rangi yakinyaatsi ziri omu bishaasha

Abaana bari omu kibiina, n'abaana baingi aboojo bashatu bari omu maisho abandi bari enyima yaabo, bajwaire esaati y'okwera barimu nibashoma, omwe nareeba

Nindeeba abaana babiri abaana abo bariyo nibazaana omuzaano ogwokutimba ebiina omwe arumu natekamu omubyina omukazi ariho nindeeba omukazi arukureterwa kuriya hariyo obuju obuju obwe nibabweta obuju bwobuhangwa.

Nindeeba ente nyingi, ziine amahembe maraingwa, ziri omu ruguuto nizitambura enyima hariyo omushaija , omu rubaju harimu emiti.

Ogu n'omwana ayemeriire, enyuma hariyo amakara ahandi hariyo abashiija babiri basitami hariho nakameza harubaju hariho nano ruguudo hariyo nane kyapa kiri omu murangi ya kinekye

Nindeeba ebyombeko, nindeeba emotooka nyingi, nindeeba abantu baingi, nindeeba ebicu ahaiguru

Nindeeba omuntu. Omuntu ogwe akwitse omupiira omungaro arumu naguteeka omukatimba ajwire enkofiira ajwire jacket akwatsire omupiira omungaro.

Nindeeba enju enju y'orwigi rumwe, nindeeba ebishaaka nindeba obuti, nindeeba nindeeba orutookye, hariho omuhanda gukuraba aha nju, seeri nindeebayo emiti